Abanonotsi b'intamba mu rugamba bariko bategura mu misi iza kuza guhura n'abagenzi babo b'i Makamba, bafise umwambaro mwiza ubaranga barakeye mu maso ubaravye urabona ko baziga intsinzi koko, n'abanonotsi b'akarorero ntibarakwiza n'imyaka mirongo ibiri ariko tubazigamwo vyinshi.

Ingoro y'amakoraniro yo mu Kigobe, n'ingoro yubatswe k'ubuhinga bwa kijambere ; igeretse gatatu. Ikintu ikenye ntigira umuduga, ntigira umuyagankuba, iri ahantu habi, iri ahantu haguma haca inkukura y'amazi, iri ahantu hepfo y'ibarabara kure cane.

Abakinyi b'umupira w'amaguru womugahama barikumwe n'umumenyereza wabo baguma bagira inama yingene bokina bagateba bagatsinda kuko bamaze gutsindwa munkino kane kose. Bariko bavugana yuko rero ubu bagiye kwongerezako ubuhinga. Hariho ubuhinga ariko arababwira bushasha umunenyereza wabo batahora bakorerako; n'abakinyi bakiri bato cane ariko ubaravye barashoboye.

Muntu wese wifuza kubungabunga amagara yawe nagira ndakwibutse ko kwijukira inkino inkino ziratuma umuntu agira amagara meza, ziratuma umuntu abaho ataremerewe n'ibiro, ziratuma umuntu abaho ata ngwara zimwa zimwukuririrako, ziratuma umuntu agira amagara ameza, ziratuma umuntu yama abaho akomeye, ni hahangame inkino iwacu

Iyandikiro ry'ikiremba imaze imyaka mirongo ine n'itanu rikora rihingura ibitabo vy'ubwoko bwose rirafise naho babika ibitabo, rifise abakozi benshi cane, ubahaye akazi karanyaruka, barakunda akazi bafise n'uburambe mukazi ,n'abakozi bakarorero.

Ikirasi gitoya comu gahama ikirasi cubatse kubuhinga bwanone isize amarangi meza gose gifise abanyeshure bincabwenge gifise abigisha babinonosoye gifise numuyobozi abitayeho cane gifise nimodoka yishure iheruka guhwera ariko ubu iriko irakorwa

Ikirasi igitoye co ku kiza ifise ikengee iriri hafi y'amashure kirashaje amashure yaho arashaje amashure yaho yuwase ku buhinga bwa kera amashure yaho ntatera imbere nimaremare afise inkuta ndende abanyeshuri baho bi mukiruhuko.

Ikirasi gitoya cindoha nikirasi ciza abanyeshure baho baramenya nikirasi cubatswe kubuhinga bwanone kidasakaye ariko niho kicubakwa nikirasi ciza nikirasi kirimwo abana benshi abana baho baramenya nicakarorero

Ikirasi gitora c'umusongati giheruka gutwarwa n'imvura y'isegenye yaguye muri uku kwezi kwa gatatu n'ikirasi kinini cane, n'ikirase c'ubatswe ku buhinga bwa none ni kirase kiriko abana benshi ikirasi gisize amarangi, abana baho ntibakuirikira mw'ishure, abana baho biyamira mw'isoko, abana baho n'inyererezi.

Ikirasi gitoya c'ishure ry'i Nyantobo, n'ikirasi cubatswe nabi, gifise ikibaho kibi, nta ngwa bafise, ntibagira n'igifutisho, abanyeshure bari gukina, ico kirasi cabo kiragayitse, kirateye isoni, imvura iguye yose iherera indani, abana bakanyagirirwa mw'ishure.

Ikirasi gitoya cinyakazu kirimwo abana barwaye imvunja ibirasi vyabo ntasima birimwo harimwo imikungugu nicogituma abana barwaye imvunja harabana benshi harabana badakunda kwiga baguma bagendera guhiga inyoni bama barayerera abobana nukubakosora

Ikirasi comu Kayanza c'amashure matomato kirimwo abana amajana atatu, barimwishure hanze hari abigisha bariko bararabako bose binjiye mumashure kuberako kiri mwibarabara abigisha bama barikanuye nantaryo abana ntibahave bagira isanganya bahure nimodoka zibaka ubuzima.

Isomero ritoyi ryi Gisanze, ni isomero bigisha ibiharuro, isomero rifise n'ibiharuzo, n'isomero rifise ibikoresho mw'ishure mfashanyigisho, isomero rifise abarezi, babimogoreye, n'isomero ryo muri kazoza, ejo buca riramurira abarundi n'Uburundi, n'abarefwa binjunja n'ijambo.

Isomero ritoya ry'i Nyamugari rifise intebe nziza, rifise intebe z'akarorero, rifise intebe zisukuye ariko abarerwa baho nibazishikira baca batangura kuzisivya bazandikako. Twobahanura yuko boza barabungabunga ibikoresho vy'ishure kuko ni ibikoresho vyo muri kazoza.

Miburoyinjeye mw'ishure itoyarginyamugari ashasanga abana bose abafisikonji we na na kimwe yigeze amenya kohari akaruhuko k'ishure weroyicaye mw'ishure wenyene, ariko aribaza iyava n'iyaja, ariko aribaza n'imba yoguma mw'ishure ntiyumva yuko yohava ataha atamua numwabonye kuri iryo shubure.

Ikirasi gitoya c'i Gisanze carashaje, baragihevye, ariko abanyeshure niyo bari n'ikirasi gicafuye, n'ikirasi kibi kibi, nta kibaho bafise, bandika kubipukuru, n'abana ntibabona neza ivyanditswe, ntanumuyagankuba bafise n'iryanyuma.

Ikirasi gitoya c' inyamibu kirimw' aban' ibihumbi bitatu, ico kirasi n' ikirasi gitey' igomwe, ubiravye ntiwomenyako karic' amashure matomato n' ikirasi ciza kirimw' ivyangombwa vyose, kirimw' abigisha bose, n' ikirasi c' ubatswe kubuhinga bwa none n' ikirasi ca karorero.

Isomero ritoya ryi Cimabare, mu guharura rikoresha ibiharuzo , kandi abana b'aho barumva ibiharuro kuko bafise ikintu kibafasha muguharura. None rero, abo bana baguma bavuga y'uko ni baheza kaminuza bazoca baja kwigisha ibiharuro n'abo.

Ikirasi gitoya c'i Ndoha kirimwo abana amajana atatu. Abana n'abahungu n'abakobwa. Abana baramenya cane mw'ishure, ni ikirasi c'akarorero, kiri ku birometero mirongo ibiri uvuye ku murwa mukuru w'intara ya Bururi, kirashajije, kirateye igomwe, kirimwo ivyamwa vy'ubwoko bwose, kirimwo n'ibitungwa.

Ikirasi gito c'i Bugeni, ikirasi ciza kirimwo abana beza, batonda kw'ishure basa neza boze, ariko abana baho ikosa rimwe bafise ntibimosha. Ubwoba dufise n'amakenga barashobora kugwara ingwara ziturutse kw'isuku rikeya.

Ikirasi gitoya co kuntunda abanyeshure baho bakunda gukina kuruta kwiga, abanyeshure baho n'ibikoresho ntavyo batondana iyo umwigisha abakariye ,akabahana barazana kimwe kimwe, abo banyeshure baho n'abanyeshure bo gukosorwa, umuntu akaza arabirukana akabatuma n'umuvyeyi tukaraba ko bokwisubirako.

Ikirasi ca sukununu yi kabuye cigamwo abana babaterambere gusa kirimwo abana barenga amajana atatu abo bana barabateguriye aho bafungurira barabarondereye nabakozi babategurira ivyo gufungura kugirango babahimirize bige ari benshi muri wa mugambi wigihugu uvuga ngo bafashe bige abo bana baramenya mwishure kandi nabana burupfasoni gose

Ikirasi gitoyi co kumututu kirimwo intebe nkeya kirimwo ikibaho canditseko n'indome, ntibagikubura kirimwo imicafu myinshi kirateye isoni nikirasi kibi ni canyuma.

Ikirasi c’amashure matomato yo mukiguhu kiriko uruzitiro runini cane n’amashure meza y’akarorero menshi ashajije afise isuku, abana baho siho bari bari, bari mu kiruhuko.

Ikirasi gitoya cikinazi kirahantu hatemba kirahantu hagoye gukinira abana baho nkubu bagiye gukinira mukandi gacimbiri abana baho bagiye kunyegera umuyaga harumuyaga mwinshi cane kubera ivyobirasi vyubatse nabi icokirasi carashaje hari imigambi muminsi yokugisubiramwo bakacubaka ubuhinga bwa kijambere

Isomero ritoya ry'i Musongati rifise amashuri meza yubatswe ku buhinga bwa none, rifise abana b'urupfasoni baguma mw' ishure ntibaguma basohoka umwanya wose, abigisha babo baguma baza barakubita hanze bakubita hanze baraba yuko hari umwana yotoroka, ariko aba bana ntibatoroka n'abana b'umutima n'abana bafise urupfasoni cane bogufatirako akarorero.

Ikirase igitoya cibuta carashaje kimaze imyaka myinshi cane caragize impanuka kirabura ingene bagisubiramwo, ico kirase ubukeyo kirase dagurika ibihome twariko turifuza gutewa wutozifashanyu mu bene gihugu kuryato gisubizemwo gisubire kikore ibikoreia.

Ikirasi gitoya c'i Gatowe cegeranye n'ishamba ry'amufe ry'ayo magufa, abana baho ntibaragama mw'ishure umwanya wose baba bari kwamura amufe, abana baho wobagereranya n'inkende, umwanya wose ubasanga ku biti hejuru, ico kirasi cari cubatswe neza ariko nuko abana batagomba kwiga, ico kirasi gifise amashuri indwi, gifise abigisha ijana, gifise n'ipikipiki y'ishuri.

Ikirasi gitoya co Kwitaba, cubatswe ahantu mu mihana ya benegihugu cubatswe nabi. Abana baguma basamara, baguma bagenda mw'ibarabara gutegera imiduga bumva irengana, abana baho ntibazomenya bose. Kuko ntibiga. Abana barisamaza umwanya wose baguma bayerera ubagaruye naho ntibagaruka.

Abanyeshure b'isomero ritoya ryo mu Mibira, batonda batambaye iniforome, naho bafise amashure meza, nta mwambaro w'ishure bafise ubaranga, baracegwa ku ishuri, iriko uraraba urabona ko basamara, n'abanyeshuri biga bakuze, n'abanyeshuri beza bashajije, barateye igomwe.

Ikirasi kiri muntara ya rumonge n'ikirasi cakarorero, gifise abanyeshure bakeya, gifise aho abanyeshure bakinira, gifise imvyuma bikingira abanyeshure kugira ntibakoroke, n'ikirasi c'isuku kirashajije, nicakarorero giteyemwo amashurwe, nico kwigirako.

Ikirasi cisumbuye co ku Nyantobo, giheruka guterwa n'inkukura, kiri mu gutemba hasi, inkukura yaragitwaye, irakuraho amatafari yose yo hasi. Nico gituma abanyeshure baho, baciye bashima kuhava, bakaza kwiga ahandi, ngo bazoza ico kirasi casubiwemwo. Ico kirasi cari ahantu heza cane.

Ikirasi gikuru c’Ibwatemba, kirimw’abanyeshure bateyigomwe. Abanyeshure baho ,ntanumwe adubura mw’ishure. Abanyeshure baho, bambar’umwambar’ubaranga. N’ikirasi ciza, kirimw’isuku, kirimw’abigisha ,babimenyereye, kirimw’abigisha bazi kwitanga batiziganya.

Ikirasi cisumbuye co kumuyange, abanyeshure bari mu kiruhuko. Bagiye bafise amakosa kuko ntibigeze bafuta ikibaho. Bari gusiga bakoze mw'ishure bakahagirira isuku ridasanzwe, ariko nta suku baharigirye. Ico kirasi kirashaje. Ngira niyo mpamvu bagufata nabi. Ni ikirasi kibikibi, kirava, kirimwo n'imbeba ziguma zisuragura imikungungu.

Ikirasi cisumbuye co ku ntunda ifise abanyesho r'ibihumbi bitandatu kirafise imodoka z'inshura zitatu ubuhako rimwe zibiri ziragwaye ni ikirasi c'akarorero kirimwo isukuru ridasanzwe kirimwo abana bateye imbere abana baho bafise ubumenyi budasanzwe.

Ikisari gikuru co Mugahama rifise amashure menshi cane, kirasukuye nticubakiye abanyeshure baho bagiye gutembera kurindi shure, kirateye igomwe kirashajije cubatse kubuhinga bwanone.

Ikirasi gikuru c'Inyabigega carahuye n'impanuka mu misi iheze kiraguruka, kubera haguye imvura nyinshi cane. Kiriko kirasubirwamwo, carimwo abana benshi, abana ubu bicaye muhira barindiriye ko ibikogwa bihera, ishure ryabo rigasubira rigakora.

Ikirasi gikuru co muruyaga kirimwo abana babahungu gusa bashika amajana atatu baciye ubwenge hari uburaro barafise umuyagankuba barafise nibiti bikikuje ishure barafise namashurwe kwishure barafise nimodoka yishure

Ikirasi gikuru co mukirundo abana baho nabana benshi nico gituma badakwirikira mw'ishure numwimbu wabo sikirega, ico kirasi kirimwo abana igihumbi namajana atanu, n'abigisha amajana abiri, abana ntibuguruzwa kubera abigisha baca basanga bibagoye kubakwirikirana kubwishi bwabo.

Ikirasi c'isumbuye co mu Mibira, ni ikirasi c'amashure mirongo itatu. Ikirasi ciza, cubatswe neza, hari isuku ridasanzwe, hari abanyeshure bakunda ibikorwa. Hari abanyeshure bose, abahungu n'abakobwa, abanyeshure baho bama bariko baratonda ku gihe, abanyeshure baho bambara umwambaro ubaranga imisi yose.

Ikirasi cisumbuye c'ibuta cubatswe ku babirigi nticasubiwemwo kimwe kibaho canditseko imbere n'inyuma ntibakigirira isuku ntibagikoropa abanyeshuri baho ni benshi bicara nako nintebe zahona inkeya cane.

Ikirasi gikuru c'ibukemba kigeretse gatatu ni ikirasi ciza ikirasi c'akarorero bafise imiduga y'ishuri myinshi cane, ariko muri yohakora umwe ngo imiduga myinshi ira shaje ni co gituma itari kirakora ni ikirasi ciza abanyeshori baho sanze bagiye gutembera, ariko n'ikirasi c'akarorero.

Isomero ryisumbuye rye musongati , isomero ryiza isomero rifise abana bisuku, abana baciye Ubwenge ,abarezi baho barakwirikirana neza, baratanga inyigisho kurya vyama baratanga ubumenyi batizigamye n’abarezi nyabo n’abarezi bakarorero.

ikirasi cisumbuye c'ibururi ni kirasi ciza hari umwigisha umwe abanyeshuri baho bagiye gukoresha ubwenge mu yindi intara abanyeshuri baho n'ibihumbi bitatu bafise intebe nziza bafise ikibaho ciza ngo barakurikira

Ku kirasi c'isumbuye ci Nyamugari, kiri kubirometero bitanu uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi, ico kirasi kiriko abana benshi, abo bana ariko bose bama biga bamenya kuko bafise umwete cane. Ico kirasi harigisha n'ababikira mukaba muziko batanga ubumenyi bakaba babutanga batiziganya. Iyo shure niry'akarorero, murahazana abana.

ikirasi gikuru c'ikiremba Giheruka kuronka ifashanyo y'imodoka yagashimwe bahaye muyobozi ku kwitanga y amagirana nayo iyo modoka iramaza igihe igwaye iyo modoka yahora ifasha mu gutwara abana ku ishure iyo modoka yahora ifasha no mu kuja gusumira abanyeshure ariko uyu modoka yagwaye.

Ikirasi cisumbuye ci Nyamugari, gifise abanyeshure benshi . Abanyeshure baho ntamwambaro wishure bose bambaye ,bamwe bambaye uko bigombeye, barasamara, ntibazomenya no mwishure kuko ntibakurikira nibenshi barasiba no mwishure cane.

Iki rasi cisumbuye kiri mu ntara y'amakamba kigamwo abanyeshuri beza cane kirimwo abanyeshuri bambara neza batonda ku mwanya kirasukuye abanyeshuri baho bariko barakina abanyeshuri baho n a banab akarorero.

Ikirasi gikuru c'intara ya rutana gifise umwango ushaje cubatse ku buhinga bwa none abanyeshure baho batondera ku gihe banibeza cane bambara neza bari n'isuku n' ikirasi cy'akarorero nogitwarako umwana wanje kuko mbona ari ikirasi c'ugushirako abana ,ukeneye kwigisha umwana neza niho wo muzana.

Ikirezi ca kaminuza ya rutana giheruka kubura umuyaga nkuba ubu abana bigira ahantu hatabona abana baho ntamanota baronka meza ubu abana baho barihebuye ico kirangi cari cubatse kungurane yari yasabiwe mur fomi kiriko kirasubirwamwo nabagiraneza abihebeyimana bo mu ntara ya bururi

Kaminuza yubuvuzi yingozi irimwo abana bicambwenge irimwo abana bazi gukuirikiza ivyo bize mwishure hasigaye abana babiri gusa abandi bose bahejeje abasigaye bariko barakora ikibazo bakoresha inyuma bita rugagamisha bafise ubuhinga budasanzwe abo bana bazovamwo akarorero

Ikirasi ca kaminuza y'ubuvuzi co mu ntara ya Makamba, kirimwo abanyeshure bava mu bihugu vyose duhana imbibe, kirimwo n'abazungu batatu, ico kirasi kiramenyesha abana benshi cane, nico gituma abantu bava mu ntara zitandukanye no mu ntara zitandukanye, bakaza kurahura ubwenge mu Burundi, aho mu ntara ya Makamba.

Ishuri kaminuza yo mu mugamba bararima icayi abanyeshuri baho barazi ingene bamura icayi baragipoma barakibagarira bambaye neza n'umwambaro ubaranga n'abanyeshuri bakunda ibikorwa barakwirikira n'umwigisha mw'ishuri.

Ikirasi cigisha Ubuhinga ca Kaminuza c'i Kiremba, kirimwo abahungu b'incabwenge, n'abakobwa bazi kuduza imiduga hejuru ; nta kazi na kamwe badashoboye , abakobwa barashoboye nivy'abahungu bashobora , n'abana beza ; n'abana bakurikira umwigisha, n'abana bazi gukurikiza ivyo bize mw'ishure ; n'abana nsize n'uburaro n'uburamuko.

Ishure ryisumbuye ryoku mutanga nishure ryigisha abanyeshure baho gukoresha imashini nyabwonko nishure riramurira abana kuzoza kuba abashikiranganji nishure ritanga ubumenyi nishure ryakarorero abadutwara bose bize kwiryoshure iryoshure riramenyesha abana kubwinshi

Ikirasi ca kaminuza y'ingozi abanyeshuri baho barasiba mw'ishure cane, intebe ziragaragara, mwigisha ntiyaje bambaye uko bishakiye, bambaye impuzu zicafuye, baguma basamara ntibazi n'icabazanye kw'ishure.

Ikirasi ca kaminuza y'i kayelo kirateye igomwe kirimwo intebe nziza z'akarorero zigezweho biga bafise n'amazi banywa abana baho n'ibeza rwose barafise kazoza tubitezemwo vyinshi.

Ikirasi ca Kaminuza y'Ikiremba cigisha Abana baho kwiteza imbere, cigisha Abana baho kuronka ubuzi vyoroshe, batiriwe kuja guhanga amaso Reta. Abana baho barakurikira ivyigwa, ikintu cose bize barashobora kucisubirishamwo Bonyene. N'Abana bazi gukora ibikorwa vy'Amaboko, ibikorwa bisaba inguvu vyose barabishoboye.

Ikirasi ca kaminuza c'i Kiremba kirimwo abanyeshure bakeya, bazomenya neza, baroroshe kwigisha, umwigisha aguma abakurikirana neza kuko ni bakeya ni abanyeshure bambaye neza b'abanyesuku. Harimwo n'ibikoresho vyinshi mfashanyigisho.

Ikirasi ca kaminuza y'ubuvuzi cah ibururi ifise abanyeshuri bakurikirana abarwayi cane ububariko baravura umurwayi bagira bamubage niumuvyoyagira yibaruke bashiye basanga abana barimu ndabatar akwiza amezi baramusibije, ariko bakira neza abarwaye ni abana b'imbabazi cane barakunda umwuga wabo.

Ishure kaminuza y'ibubanza yigisha abanyeshure kwiteza imbere biciye mumyuga kanatsinda bakura mbere barayamaze ngo umwuga urakiza. Umwanya wose baba bariko bariga ingene bokwiteza imbere. Kandi amaso, amatwi adusumira n'amaso atwereka ababana bazovamwo abana bakarorero.

Ikirasi ca kaminuza co mu Rutana kirimwo abanyeshure amajana atatu, kirimwo abahungu n'abakobwa, n'ikirasi giteye imbere, kimaze kuramurira igihugu abakozi bakarorero, kirimwo abanyeshure baciye ubwenge bavuye mumihingo yose y'igihugu, abo banyeshure mu misi iza baraheza umwaka w'ishure wa gatatu.

Ikirasi c'intara y'abururi ni ikirasi citiriwe kaminuza y'ibinyaga binini kirateye imberek abanyeshuri bari ubwoko bwose barakunda kwiga batondera ku masaha bicaye neza intebe n'inziza barakwirikira neza barahantu heza ni abana beza barashajije.